Korowal joɗugo nonde man doɗɗe doɗɗe ɓe ɗo naftira ha jodugo ha sudu ɗo mari kosɗe nonde man kangeri kangeri.

Robe donwoma bedo borni kare danejum zargina, bedo tadi boggol bodejum bokko bokko dankwali balejum be boggol bedo habbi ha hore mabbe danejum.

Lekki nyau ndigu nonde man boɗejum ɓe danejum ɗon zane debbo ha do man bodo borni kare danejum.

Nyebbam wujugo roɓe ɗo naftira be man ha faunugo nonde man doɗɗe-doɗɗe, boɗejum, ɓalejum.

Lawol mota nonde man ɓalejum ɗo mari didi ha ɓandu man danejum, ɗo mari larateɗum ha do lawol be lambatu ha gefe man ɗon hakoji dou lawol nonde man ko ɓokko ɓokko.

Haako faunugo saare, nonde man ɓokko-ɓokko, ɓe ɗo saawi, ha nder wuufere ɓaleere.